niriba pam m-be kpe ŋɔ bɛ galisiya shɛba ʒela zuɣusaa shɛba ʒela kuɣisi zuɣu ka ye liiga buluu liiga piɛla kuɣisi maa galisiya takɔriti ni tiivi nima bolofu nima be di puuni ni fooni nima.